Uma usebenza kwezempilakahle kuqakathekile ukuqgoka impahla ezokuzivikela emkhuhlaneni. Kulezinsuku kulemikhuhlane eminengi etholakala ezibhedlela ngakho ke kuyakhuthazwa ukuthi abasebenza ezibhedlela behlale beqgokile baqgiza.

Ukugula yinto engajabulisiyo ngakhoke abantu bayakhuthazwa ukuthi bevakatshele izihlobo zabo ezingezwa kahle esibhedlela lokho kuyabanika amandla lethemba lokuthi bazasila.

Kuqakathekile ukufunda usizo lokuqala abalubiza ngokuthi yi First Aid. Lolusizo luqakathekile ngoba lungasiza impilo yomuntu engakatholi iskhathi sokuyofika esibhedlela, ngakhoke ezikolo lasemsebenzini kumele abantu befundiswe ngalolu sizo.

Kulezi insuku izizwe ngezizwe zilamalanga eziwafaka eceleni . Lawamalanga asetshenziswa ukukhuthaza abantu ngezempilakahle. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi amazwe wonke aseAfrika abelamalanga lapho akhuthaza khona abantu ngezempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi amazwe lamazwe akhe izibhedlela ezeneleyo. Lezibhedlela zisiza umphakathi ngoba abantu abanengi abasahambi imango emide belanda izibhedlela ngakho ke kuqakathekile ukuthi amazwe enelise ukwakha izibhedlela ezikwana abantu.

Uma ungezwa kahle kuqakathekile ukuthi uvukele ekuseni esibhedlela ngoba kulezi insuku kuyagcwala kakhulu ngakho ke kuqakathekile ukuthi umuntu elenguselele evuke ekuseni ehambe kusalesikhathi.

Kuqakathekile ukugcina izinto ezinjenge mjovo endaweni ehlanzekileyo lezi zinto ziyaphangisa ukubamba imikhuhlane ngakhoke kuqakathekile ukuthi zihlale zisendaweni ehlanzekileyo.

Umkhuhlane weqolo uvame ukuhlasela abantu asebekhulile. Ngakhoke, abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi abantu bahlale bezelula imizimba yabo ngoba lokhu kuyabasiza emkhuhlaneni enje.

Kulezinsuku minengi imitshina esetshenziswa ngabesibhedlela ukwelapha abantu nanku ke leyomitshina isisenza umsebenzi wabodokotela ubelula njalo uphele masinya endulo odokotela babethwala nzima ngoba bengelayo imitshina yokusebenzisa.

Kulezinsuku izakhamizi ziyajabula ngoba sokulamakilinika eduze kudala izakhamizi zazihamba umango omude uma zidinga usizo ngakho ke uhulumende wabona kungcono ukuthi eyakhe amakilinika aseduze ukuze izakhamizi zingathwali nzima.

Eminye imitshina ifunde kakhulu, leyo mitshina isetshenziswa ngabodokotela ukwelapha abantu ababulawa yimikhuhlane ehlukeneyo. Leyomitshina ivame ukudula ngakho ke kuyakhuthazwa abantu ukuthi beyigcine kahle bengayibulali

kulezinsuku abezempilakahle balemitshina eminengi abayisebenzisayo ukukhangela imikhuhlane etholakala emizimbeni yabantuleyo mitshina igoqela imitshina ekhangela imithambiso yabantu

Minengi imitshina esetshenziswa ezibhedlela leyo mitshina mikhulu eminye mincani kodwa leyo mitshina iqakatheke kakhulu ngakho abantu bayakhuthazwa ukuthe beyigcine kahle leyo mitshina ngoba esikhathini esingengi ivame ukudula.

Uma usebenza kwezempilakahle kuqakathekile ukuthi ufunde ukusebenzisa imtshina eyehlukeneyo. Leyo mtshina ivame ukuba mkhulu, eminye ibemncane njalo leyo mtshina isebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi ehlukeneyo.

Ezibhedlela eziphucukileyo odokotela sebesebenzisa imitshina emikhulu eqakathekileyo. Leyo mitshina ifundile ngoba iyakwanisa ukubona okwenzakala emzimbeni womuntu ezihlalele

Kuqakathekile ukugcina imithi endaweni ezifihlekileyo. Lokhu kwenzela ukuthi abantwana abancane bengafikeli ngoba eminye imithi esetshenziswayo iyingozi ngakho ke imele isetshenziswe ngokunanzelela.

Kulezi insuku minengi imithi esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi ngakho ke kuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukuthi umuthi kumbe aphilisi lisebenza njani ukuze alisebenze ngendlela eqondileyo.

Kuqakathekile ukunatha amaphilisi uma ungezwa kahle, ngakho ke kuqakathekile ukuthi umuntu afunde ukuthi amaphilisi anathwa njani. Lokhu kuyavikela ezingozini ezinengi. Inengi labantu liya liyande ukunatha amaphilisi ngendlela engayisiyo.

Kulezi insuku kulemikhuhlane eminengi ehlukeneyo. ngakho kulamaphilisi lamaphilisi asetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Kukhona imithi yokwelapha isizungu. Kanye lokuzizwa angathi uwedwa emhlabeni.

Ungabe uzizwa uphela amandla ngokukhwehlela, ungabe usubhode indawo ezinengi udinga usizo sondela eduze, usukhona umuthi ongakusiza ngokukhwehlela kwakho .Hamba esibhedlela uyephiwa i"benilyn-dry cough syrup."

INasal spray ngumuthi osetshenziswa ngabodokotela ukwelapha imikhuhlane emayelana ngokuphefumula leyi mkhuhlane ingabe ingumvimbano kanye lalo abawubiza bethi yi flue.

Inengi labantu libulawa yisilungu lela ngakho ke sokulemithi esizayo uma umuntu ezizwa esizwa ubuhlungu enhliziyweni leyo mithi igoqela imira

Engabe esizwa elunyelwa umntanakho? Angabe esizwa efuna ukwenaya umzimba wonke? Usukhona umuthi ongasetshenziswa ngabantwana abancane, ukuze weoaphe ukulunywa lokho. Hamba kwabezempilakahle, uyephiwa umuthi okuthiwa yiClaratyneDES.

kulezi inuku minengi imithi esetshenziswayo ukwelapha ukukhwehlela leyo mithi ivela emazweni amanengi ahlukeneyo ngakho ke kuqakathekile ukuthi umuntu engazizwa ekhwehlela ehambe esibhedlela ayophiwa umuthi

Sakhula sitshelwa ngabadala ukuthi inyembezi zendoda ziphelela esifubeni. Kulezi insuku akusekho lokho, abantu abangamadoda sebekhala sebesizwa ubuhlungu, ngakhoke abezempilakahle, lentatheli lama organisation amanengi zikhuthaza abantu abangobaba ukuthi uma kukhona okubahluphayo bahambe sezikhona indawo ezingabasiza.

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa esebenza ngemithi esibhedlela ehlale esazi ukuthi yiwuphi umuthi osakhona kumbe osuphelile. Lokhu kuyasiza kakhulu ngoba kwezinye izikhathi usungaswelakala umuthi, umuntu efe egula.

Uma ubulawa ngumkhuhlane wamazinyo kuqakathekile ukuthi uyevakatshela udokotela wamazinyo .Lowo dokotela uvame ukusebenzisa imitshina eminengi ehlukeneyo, leyo mtshina iyenza umsebenzi ube lula njalo ungabi buhlungu kakhulu

kulezinsuku kulama philisi lamaphilisi ahlukeneyo ayelapha imikhuhlane eminengi kuqakathekile ukuthi uma ungakanathi amaphilisi udle ukuze amaphilisi engakuhwayi esiswini ngakho ke odokotela bakhuthaza abantu ukuthi uma benatha amaphilisi bewanathe sebedlile

Kulezinsuku kulezibhedlela ezinengi. Lezi zibhedlela zisiza abantu abahlukeneyo, ababulawa yimikhuhlane ehlukeneyo. Kuqakathekile ukuthi uhulumende avule izibhedlela ezinengi ukuze zisize abantu belizweni.

Minengi imithi lezinto ezisetshenziswayo esibhedlela lasemakilinika uma umuntu elimele. Lezo zinto zigoqela amabhanditshi athandelelwa entanyeni yomuntu enyelileyo. Ziyasiza kakhulu lezo zinto ukuqeda ubuhlungu.

Kuqakathekile ukuthi uhulumende ekhuthaze abantu ngezempilakahle ngakho ke uhulumende usebenzisa imali enengi ethuma abantu ukuthi bengene ezindaweni befundisa abantu ngezempilakahle

selifikile ilanga lomhlangano ngakho ke usobhuku ubize zonke izakhamizi bahlala ngaphansi kwesihlahla esikhulu ubebachasisela ngezinto okumele zenziwe ukuze isigaba siphumelele

Ukufunda kuqakathekile ngakho ke abazali bayakhuthazwa ukuthi bahambise abantwana babo ezikolo. Kulezi insuku labantwana abangamankazana sebevunyelwa ukuya ezikolo befunde babeyikho abakufisa babeyikho empilweni .

Kulezinsuku imithi yesintu isisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi abezempilakahle sebebhoda bedinga imithi eyayisetshenziswa endulo leyo mithi isigigwa icholiwe ihlanganisiwe lokunye ukuze ibeyimithi engasetshenziswa ezibhedlela ezinengi.

Endulo yayikhona imithi eyayisaziwa ngabadala esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi. Leyo mithi isasetshenziswa kulezinsuku kodwa isitholakala ezimbodleleni ezithengiswa emapharmacy kanye lesibhedlela.

Okhokho bethu babevame ukusebenzisa izihlahla ezinengi ukwelapha, lezi zihlahla zazisetshenziswa ukwelapha imkhuhlane ehlukeneyo. Kulezinsuku inengi alisazazi lezi zihlahla kodwa kuqakathekile ukuthi abantu bebe zazi lezi zihlahla ngoba zingabasiza.